kha mil bunj tek mungi am ai rad rad ci bekibi, mungi bule am ai bindi ci digibi.

Ñaari janxa yu taxaw Kenna ku si ndayjoor mugii sol róbbu bu ñuul, Kenna ku si chaamoy mungii sol róbbu bu orans benna waxu'mbani mugii sèèn diganteh mungii teyeh gayi.

Gutti diw, guttu bi mugii bula am ay bindé yu wèèx ak bindé yu nèkka ci kayit buñ ci taf. Kuberr gi nak mugii am lu netteh ci kaw.

Ay koko, koko yi ñing lèèn jor, ñi ngi tèk lanteh. Yenen yi ñi ngi dijja yenen yi ñi ngi sew.

Kër bun mirè mungi am nëh ci birr, mungi am palanteer ci walè ndejor ak ci kanam. Mungi am sèngg bu honku nung ko pentirr - pentirr bu weeh.

Jeeg Mungi tog sey togu bu weih sol vax musoru musoru bu nyuul mungai nass i chaha Mungi am tabul Mungi sey lal moso bu weih mu jurr fa i nyarah aki i lam.

Tieré bu weex mu am binda yu honhu ak yu weyh nyu ko tek tedalko.

Pirr le jaru nupa nyu ko tek si lu weyh. jaru yur nette nyu ko tedal.

Keur bu am miir, mungi am buntu keur bu werta, am tally , am na tamit goor bu toog si benn buntu keur. Miir bi nyunko pentirr pentirr bu weex, keur gangi am sengg bu xonxu am ay garapp ci biir.

Tereeh jàngeekaay, tereeh bi mungi am bulo bu nurot ci kaw am bulo bu nurr ci suuf, mungi am ay binda yu ñuul ak yu weeh. Mungi am ay rëd-rëd yu weeh. Nung ci binda physics.

Le picas la bun tahawal werr ko si merr. marai bi nyu ko penterr bu nette mugi am ai karo, karo yu weyh ak yu bolo.

Tëre jaangee kaay, tëre bi mu ngi weex, ak am ay rëddë rëddë si péggë bi. Ñun fa bindë bindë bu ñuul.

Janha bu tahaw sol jetzner bu bulo mingi tiyeh kalpeh bu kheleu ba pareh tak chain tek lu nyool tak Montour jel beneu lokho bi lokho chamonj tek ci bop bi

Lii aye xalle yu took si aye basang, di jaangh, ñungi sol mbubu yu weex, ak tubeuy yu ñuul, ñaneen ñi, ñungi took si ginaaw, took si aye toogu, ñisi kanam ñingi tek seni teere yi si kaw basang.

Bagaasi defaraakaay moto, bagaas yi nak nyungi am marto, ay turnewees, ay kele, aki ay wenj, nyun ko def si benne kees, kees gi mingi am kubeer bu nete.